keehippe dalganne keehippe cora gidida kathati issi bolla shiiqidi zaran zaaran toketidayssinne sinthafe gakkidi keehippe daro go'a immana didayssinne keehippe cililidi ayfe bolla lo'o cilidi beettishe dizayssi beettees

Kehippe cilididanne xeellanas ayfen lo'iza issi mangozi keehippe ordida geessara diza ayfenne buron gakkishe diza ayfey buron duuthano gakkona buro sinthafe lo'ogoa immano diza yssi bettees

Dalga gaden tokettida donoy coray kaxxidayssa nam7u asati ba kushen keehi dalgga oykidi ayfeyika keehippe ordidayssa lo7o gididayssa bessishe banta gidora miiccishe dizayssi beettees.

Issi kehippe dalgga zo'o boththara walaketida uttida maddabara giddon kehippe kaxxidinne mellidi shiqqida barbareynne lanqqera qase hard duma duma bati shiqqi uttidaysi issi bolla ke'I uttidaysi bettishe dizayisi bettes.

Daro ceeyganne yelega asay issi bolla shiiqidi biitta go7di keeththa keexxanas essanaw siyaara hara shuchchanne daro baata yeggishe dizayssinne appe ceeggiza say qasseka eqqidi ooththanoy qoomo malishe dizayssi beettes.

Ha issa misiliya bolla dumma dumma mangota tokkida addezi beettishe na'u na'u ayfeta ekkidi na'u kushen oykkidi tokkida issi keehi ufayssi zaysan miicara qonccisisshe beettees.

Hayisa misile bolla issi dalgan hayithayinne daro ayipe oyikida tuke dizaysi beetes. Ape qaseka ayipe maxo gakonaysine bron gakan dic'ishe dizays keehipe c'ilishe dizaysara gujidi beetes.

ha7i wodey kawoy ehida mitha ayfey toketidayssi keehippe lo7o ayfi ayfidinne sinthafes keehi lo7o go7a immanawu dizayssinne ha7i gin kaxonnanne buro kaxanas sintha simmi uttidi ayfe kunthishe dizayssi keehippe lo7idi beettees

issi goshsha go7iza addezi to kido mithay keehippe lo7ethidi muruta immidayssinne murutay keehipe ufayssidayssa qonci sanawu appe maxio oykkirinne issi kushera qase bollexoqu ooththi oykkidi miicishe ufayssa qoncisishe bettees

issi maatap kutida qeeri keeththaynne karey dooyeti uttirayssi beettees appe heni baggara qasseka muuzey eqqili diccishe dizayssinne keehipe cil7izayssi sintha baggara qasseka daro tukesinne daro qommo cil7iza miishatis dizayssi beettees

issi ordenne keehipe lo7iza dunozi issi bolla keehidi bayzanassinne shammanas macettanada giigi uttidayssinne afe ha baggara qassinka sansazikka issife dizayssi issi bolla shiiqidi miceti uttidayssi beettees.

Ha misile bolla kehippe lo'izanne kehippe orde gidida papayeza tokidi eqida issi gita papaye mithayne alangaza kushen oykada eqida issi mac'a na'eyra beetes.

Qodan cora asay issi wora gidon gelid issipetid mitha qanxishenne Bagat qaseka denthishe betosona, ape issoti issoti hokidinne Bagay qaseka eqid Mitha qanxishe Desi.

issi gabare ooson aqiza addezi dalo dalga dembazan bakke zerde kaththa giddora biza haaththas oge medhishe dizayssinne baas qassinka bollara bicanne garsara zu7o qommo mawe may7di eqqidi ooththishe dizayssi beettis

Gosha ooso oothiza asati daro ayfe kunkiza afokaadota duuthidi issi bica eqazan kunthidayssa ekkidi issi bolla shiishishenne kessishe dizayssi qassinkja guyera keehippe lo7iza abukaadoti diccishe dizayssi beettees.

Daran zaaran tooketida shunkuruteynne zaaran tooketida shunkurote giddon diza dumma dumma asati daaran toketida diza giddon doliza hara hara harumatanne izas immiza go7abaas ikkizayssa shoddishenne lo7ethi shedizayssi beettees.

Ha..yssa misileyan daro asay issife shiiqidi cililo mayze ooso ooththishe beettes appe heen baggara qasseka keehippe cilile dabbuotaynne kase sinthan toketi uttida misati keehippe diccidi lo7idi beettishe deettes

Hayssan dumma dumma cora asati addeynne macati yalagatara issife shiiqidi cililo mayzo ooso ooththishe beettettes etara hewtappe hen baggara qasseka daro cililiza geyppe sinthatidi tooketida mithati bettetes.

ha7i wode uutha haashshiza mashinen daro asati sife shiiqi uutha haashishe dizayssinne eetappe guyeran qasse keehippe geaygita geesay guuthaynne kakkidi mershe diza dumma dumma uuthati dizayssi betes

Keehippe dalganne issi gina gidida miida bolla issi zo'o mera may'ida kaamey batuho bolla eqqidi daro baachchara biitta goyshe dizayssinne biittay qasse aybinne baynna bulala gididayssi beettees.

Issi bazon tas ayibika betonason guyera shara dizason gosha kamey eqidi gosha goyishene daro banayi denidedi bota isishe de'eyis betes

Hare gianiza woggaso bolla qati eqqidi haretha bollas bollara qasseta booththay dizayti giddora qasseta saro matopidayi itti hini baggarasa diza keita sinthan maata dizayssa bolla eqqida

keehipe lo'iza salo mela mayidanne zo'o mela mayida dalga keeththa sintan ha'i wode ehida goshsha goyanas goshsha ooson aqisa asati taqamettida heedzdzu kaameti eqqidayssinne medhay zo'o gididayssi banta to,o bolla kati eqqidizayssi beettes

Keehippe lo'iza ooratha kaamey zo'omera may'idi bollan qasseka lo'ethanas dumma dumma baata qachi woththidayssi oorath gididayss eretizayssi ba toho bolla katidi uttida didayssi beettes biitta qasseka bazzo daanizayssika eretees.

Ha'i wodey goshas ehida mashinet hezdzdati issippe gidid issi aaho demban eqid keehippe dalgan goyishe dizaysani asa wolqappe aahon Keehi goyana danda'ishe dizaysa qoncises.

Keehippe cora gidida ha'i wode gosahsi xaqametiza kaameti issi bolla shiiqidi utidaysinne banta toho bolla kapetid de'iyayasi dumma dumma zo'o,boothanne karethi Mera mayidi dizaysinne eeti daro go'a imizoysi beetesi.

ha baggara goyetti uttida gadeynne ya baggara goyishe diza kaamey biitta go7ishe dizayssinne mera salo masotizayssa may7idi daro toobulla eqqi uttidi biittay kbaanatidagey aakeehippe dendidi salo bishe dizayssi beettees

Ha misile bolla dalga denban eqqida issi zo7o mera may7ida ne oyddu toy bolla kati eqqida kaamey beettees appe ha baggara qasseka dumma dumma i kessira katha shiishshi shiishshi issi bolla woththiza asatikka beettosonna.

Ha'i wode kawoye ehidayssi goshsha ooson aqizasa keehippe maaddizayssinne guutha saaten keehippe daro ooso ooththanas dandayizayssi zo7o mera may7di ba karethato bolla eqqidayssi keehippe xeellishin lo7iza kaamey beettees

keehippe gitanne aakko gidida ha7i wode hida gosha kaameykehippe lo7o zoya mera may7idi dizayssinne ba tohokaretha bolla kaxidi issi bootan eqqi uuttidayssi appe sintha baggara qasekana uwasiti eqqidi haasayishe dizayssi beettes

Hayssa bolla dumma dumma bu7urota wodhiza tale oykkida makinay heqqidayssi beettes dumma dumma lo7iza merhappe shiiqidayssi lemisoos bicay booththay karethaynne xaleya laallanas macha ettana mala shiiqi utidayssi beettees

Issi keehippe lo'iza kaamey katha shiishshizayssi issi bootan baappe eqqidayssi beettes sinthara dooyanne guye baggara gorda gididayssi gooma bolla katidi eqqidayssi asa wolqafe daro oothshizayssi eretes.

ha7i wodey ehida goshsha maashinezi kie hipe lo7iza merhan yamelemisoos bohothay karethaynne hara hara qommo dumma dumma qommotara may7idi dizayssi ba toy bolla kati eqqidi oosos keehipe eesozizayssinne lo7ethi maaddanas dandayizayssi beettees

duma duma calatine yelagati issippe shiqidi kathay qoletidasoppe bantas miza katha ekidi ha ekidi kezizaysinne Bagati katha bolla utidine bagati hokidine tosishe dizayysi betes

ha misiliya giddon missi bolla shiiqida daro asati beettosuna baggati addenne bagga macati di7oosuna appe baggati kata gish hiddenne baggati eqqidi xeellishen qasse appe issoy issoy uttidi de7age beettees

ha misiliya bolla issi maatamma eqara daro kaxida timatimenne issi issi kaxe naa timatimeta oykqidi booththa shura be may7i eqqidi timatimua kilisishe deiya addey beettees

Coro asati issi bolla shiiqidi diza ssi beettees eetappe qasseka heedzdzati issi haare gaariya bolla dumma dumma eqa katha ayba oykkiza eqa giddoy yeggidayssa caanidi bayntazo7efishe dizayssi beettees.

keehi daro gidida muuzeti aakoson aakoson shiiqi micetidayssinne keehippe maanas lo7i dankaxi uttidayssinne hagappe gede guutha aadhchishe moorettano dizayssinne ha7i lo7o bolla dizayssi beettees

Kaaththay zereti meli shiiqidayssa issi bolla shiishshidi bukkishenne carkko bolla yeddishe na'u huphen qoobe woththida asati na'u achcha oydera diza miththa oykidi bukkishenne gigisishe dizayssi beetees.

Hayisa misile giddoni issi adezi barika gelid daro kaththa giddoni eqidi kaththa bazid dizayisi beteesi he kaththazappe dumma dumma kati shiqidayisas lemisos baqelay turkey dhileyinne hara hara daro kaththa qommota shishidi bazishshe dees

Keehippe dalga dembantoketida keehippe ciiriri diccishe diza katha ayfeynne a eqqidi bochishe diza na'u asati issi qommo malaho wothidi simmi xeellishenne issi bolla haasayishe dizayssi beettees.

Hamisileya giddon keehippe dalga bootan tokethida keehippe daro cil7izanne dicciza tkatha ayfey diizayssi beettees agiddon simeretiza dumma dumma asati deezayssika eetara izara issife gididi beettees.

keehippe gita gita mithati issi bolla shiiqi dizayssinne derees carko hunetas keehippe lo7o carko kessizayssinne keehippe irxanne ira buhissanas dandayiza mithati issi bolla shiiqi issi gina dicci dizayssi beettees

Goshshawuso ooththiza asati issife cugan shiiqidi oothtishe dizayssinne eetappe guye baggara qaseka keehippe cilididi lo'izanne lo'o carko immanoas dandayiza mithati keehippe aakkidi diccishe dizayssi beettees

Haysa bolla issi dalga boncon kametida wora gidon baga asati aho koyishe nne goyetidasora issippe dizaysa bagati qaxishenne bagati qaxetidaysa xugishe dizaysi betes

keehippe gitanne issi bolla shiiqidi diiccidi dizanne carko huneta keehippe lo7ethanas dandayizanne cililo keehippe mayda bootazan diza mithati issi bolla shiiqidi keehippe dereyas daro gu7a immizayssinne daro lo7ayere kessizayssi beettees

issi gaade bolla eqqida heedzdzey asati beettosona issoy atakilte tokkiza bolla bookkizayssinne issoy tokkishe eqqidi ufayssa miichan qonci shedizayssinne issoy qasseka akko hamsi shedizayssi beettees guyeray qasseka dumma duma cil7iza heeraykka beettees

zaaran tokkidi duma duma mitha ayfeta dolisanasine keehippe lo7idi diccanas awa ayfe ho7onnadanne haaththa ushshanas lo7ana mala bollara keeththa mala keexxidi buuxa mayzidinne awappekana gishe haaththa ushshishe dizayssi betees.

kehippe kumidi diccishe dizanne aahon aahon eqqida mithazi awappenne hara hara carqotappe duma duma baatappe naagana eqqidayssinne giddora qaseka keahippe cil7idinne guummidi diccishe diza mitha puteti beettettes.

issi keehippe lo7o mera ma7idanne keehi booththa daaniza mawo mayada lo7o ayfe bollakka woththiza miishaza wothadanne cililo mayzo ooso ooththashe dizaaranne biittay qasse keehippe bazzo daanizayssi beettees

Ha misiliya gidon nam'u dumabatara shiiqida duma duma bati beetosona issa gido kehippe kaxida timatimeynne issa gidon kaaxoda daaniza duma duma abukadoti shiiwidi issippe beetosona.

ha misile bolla issi dalga madabara kumidi eqqida qaye timatimeynne afe xade baggaren assinka keehippe teerdi ayfes lo7eya timatimeynne dumma dumma santhati bay shiiqidi beettees

Ha misiliya bolla issi macashiya oge amatan uttara dumma dummabata shiishshada bayziza issi beettees dumma dumma orde saketinne boynati phalqetida lelehey qassinka hega mala hara daro bati shiiqidi beettosona.

Issi demba gaden zara zaran tooketida mixa boncoti beettes issozi buron doli shedizayssinne issoy qassinka dolidi keehippe dicci she dizayssi beettes agiddon issoy eqqidinne haaththa ushshishenne lo7etethas lo keype ooththi shedizayssi eretes

Kehippe dalganne ago kamey issi dalga gade bolla eqidi dizaysinne ba tho bolla mayidi harsh hara tohotika qase dhoqu gidi uttidaysi salo malaymnne botha malay diya gade gidon eqi uttidays beetes.

Kehippe chilidi ayifeni xeelaanasi loiza issi botani daro diccida miththayi daro bonchchoti deiza botani ayifeni kehippe xeelaanasi daro bicca mala mayida saxineda haniza mishshazi utidayisi beteesi

Ha'i wode gisah goyiya cora makinati issi bolla shiiqidi eqida banta tohen katid zi'onn ebootha Mera mayid kehippe xelans lo'ixaysinne etappe hen bagara qaseka lo'o carko imaza mithazika betishe des

issi daalgadenban sintha baggara zaran goyetishe diza gadenne appe heni baggara qasseka goyetidi toketidi dicishe diza kaththay beettees appe ya baggara qasseka maxettanas gakkida ayfe kunthishe diza kathayka beettees

Issi salo mera may7ida kaamezi eqqidayssa matara sinthara shiiqidi daro cora asati issife shiiqidi goyettiza gade giddon eqqidi dizayssi beettees izappe ya baggara qaseka dumma dumma cil7iza mithayyaara haara biitta kammi woththidayssi beettees.

Issi qomu eqara xaaxeti xaaxetti uttidi issi bolla keehi corabi shiiqi uttidayssinne kee hippe xeellana lo'iza meray dizayssi beettees milemisoos meray zo'o masatizayssi bica daanizayssinne bicay qassekaz ora walaketi dizayssi beettees

Issi bagara keehipe dalga mithay kumiwuthida worayne aape haara kaseka ya ha simereti simereti bida ogene aape ha bagara goyetidi diza gadene coo mela ichiza dembay dizaysine hara hara duma duma mithati dizaysi beetes.

Toketida katha ushshanas issi bolla zaarishe diza hathanne issoy hokkidi othishe dishin qasseka ara issi komo mayo ma'ida naati eqqidi a ooson miicishe dishinne issoy qassenka haara simili hara ooso ooththishe eta beishe diza issi betes

keehipe olla kumidi bishe diza haaththaynne ba zoon kaththa kaxisanassinne haaththay baynnason away qofonnada ooththishe diza haaththaynne afinnanas bollara as medetida zokkoy dizayssi beettees

Ha misiliya bolla dumma dumma yelega daaniza dumma dumma medha may7ida dorsati beettosona eetappe qasi hen baggara dumma dumma asati shiiqidi dorsa bayzizayssinne shamizayssi beetteessa.

ha misile bolla ha7i wode keeththa giddon dumma dumma qummo miizati shiiqidi karethanne booththa mera oykkidayssati keehippe melida maata mishe dizayssinne eeta godazi qasseka eeta issife eqqidi dizayssi beettees.

keehipe cora miizati issi bolla keeh eqqidi maata mishe dizayssi dumma dumma mera ma7i uttidayssi leemisoos booththay karethay zo7oynne qasseka heemmiza sati giddon eqqidi maata mizishe dizayssinne ubbayka ziqi giidi maata mishe dizayssi beettees

issi kehippe cegida aaway biitta cililo mayzo ooso ooththishe mitha tokkishe dizayssinne olla giddon biitta kunthizayssi qooren dunguza yeggidi ziqqi gi uttidayssinne henira qasse issi addey a xeelishe dizayssi beettees

Daronne keehippe cilila mera mayiza tukke puutezi bollara away sho7enna mala keeththa keexeti utidayssinne deres demisha pultto gidanasinne dere asas daro pe7anas danda7izaba gididayssi eretees.

keehippe cora haytha oykkidi mithata giddon eqqida issi mithaynne keehippe daro ayfe keehippe ordidinne laafidi oykkida ayfezi duuthanas woykko maanas wothanas gakkennanne sinthafe gakkanaas dizayssi beettees

issi geesay keehippe gita gididanne wogga kace oykkida dumma dumma meramayi daad leemisos karethanne booththa booththa walakara dizastoomeheti haren eqqidi keehippe melida maata mishe dizayssi ne heemezanati eqqidi xeelishe dizays beettees

daro issi bolla shiiqi uttida banga ayfeza giddofe issoy ba kushe giddon zoli ekkidinne keehi pe ayfe lo7izayssanne ufaysi kaxidayssa be'ishenne ufayettishe kushe bolla oyqqidi asaska bessishe dizayssi beettees

Ha misile bolla dumma dumma asati shiiqidi togeti diccishe diza puute be ishe dizayssinne bollara qasseka dumma dumma buuxatappenne maatatappe shiiqidi as injetanas keexxettidayssinne away sho'onna mala ooththi woththidayssi beettees.

Keehippe ordenne gita gidida zo'onne booththa walakara dizadey shati dizaso giddo gelidi issi addezi eetas xale immishe ya ha simmi eqqidi dizayssinne i qasseka bullanne garsara saru mas diza moomayidayssi beettees.

wora giddon daro wora midusati issi bolla gidi issi sinthe hawettishe dizayssinne issi milisha momayda addezi eeta bessishe dizayssinne qoorera duge masara wothi uttidi dizayssi beettes

Dalga aba hatha gidon diza medosay hata gidope gaxa ke'i ichizaysanne hatha gidon diza kafoy qaseka hinira eqidi gede ke'ishe dizaysinne bohetay kehipe dalga gididaysinne kehipe xelanaw lo'ishe dizaysi betes.

Dalganne maatan kametti utira issi meeda bolla oyddu meeda harechi kei eqqidi dizayssinne appe baggazi maata mishe dizayssi baggazi qaseka eqqidi dizayssi issi bolla meraylo7izayti dizayssi beettees.

Hamisiliya bollani issi dalgahatha giddon heedzdzu karetha do7ati beettosona issoy dugetha simmidi eqisnaati gassinka gedetha simmi eqqidosona.

keehippe gitanne geessan wolqama gidida xeellishin yashisiza wora nam''u medoossati sunthara gaammu geetettizayssati ha geede simmidi yishe dizayssatinne medhay keehippe lo'izanne aawappe ha bagga simmi uttidi dizayssi betteesa.

so giddonne karenne diccanas dandayiza keehippe goynay aduse gididanne na7u haythara na7u hayfera dizayssi sunthara ecere geetettidayssi aaza kofey yida kooshe siyanas haytha za dhoqooththidi haa simmi xeedishe dizayssi beettes

hayssan keehippe loo7iza na7u kafoti merhay karetha booththaynne zo7ora duuna walaketidi dizayssati care bolla eqqidi baantas mizayssa koyshe toqu giidi ayko kooshe esgishe dizayssi beettees

hayssa bolla issi denban ke7idi eqqida keehife lo7iza medoosati eqqidayssi beettes issoy issota xeelishe dizayssinne daro derees deemisha pulto gidanaw dandayiza keehife lo7idayssati beettettes